Assalamu Alaikum. A yau, bari mu tattauna kan muhimmancin motar gaggawa. Wannan motar tana taka muhimmiyar rawa wajen ceto rayuka a lokacin gaggawa da kuma tabbatar da samun kulawar lafiya, cikin hanzari. Motar gaggawa tana bayar da damar kai marasa lafiya ko waɓanda suka sami rauni zuwa asibiti cikin sauri. Wannan yana da matuƙar muhimmanci musamman a lokacin haɗari; bugun zuciya, ko kuma wasu manyan matsalolin lafiya da ke buƙatar kulawa nan take. Motar gaggawa, watau ambulance, na ɗauke da kayan aiki na gaggawa kamar na'urar duba bugun zuciya; kayan shaƙa iska da magungunan gaggawa. Sannan ma'aikatan da ke kula da wannan mota, suna da horo na musamman wajen bayar da taimakon farko kafin a isa asibiti. Amma wani babban ƙalubale, da muke fuskanta shi ne, rashin isassun motocin gaggawa a wasu yankunan, musamman a yankunan karkara. Wannan na iya jirkinta samun taimako ga masu buƙata, kuma shi ya sa ya zama dole, a ƙara samun tallafi da faɗaɗa irin wa'yannan motoci. Ku tuna, idan akwai wani gaggawa, ku kira lambar gaggawa mafi kusa a yankinku don samun taimakon motar gaggawa cikin hanzari. Kuma idan kuna tuƙi, ku ba wa motar gaggawa hanya domin tana iya zama hanyar ceton rayuwa. A ƙarshe, hidimar motar gaggawa, ba kawai wata hidima ba ce, amma hanya ce ta ceton rayuwa da rage haɗarin mutuwa a lokacin gaggawa. Mu yi aiki tare don ganin cewa duk wanda ke buƙatar wannan taimako ya samu a cikin lokaci.

Assalamu alaikum. A yau za mu tattauna a kan muhimmancin ba da kulawa kafin haihuwa. Wannan kulawa tana ɗaya daga cikin matakai mafi muhimmanci don tabbatar da lafiyar uwa da jariri kafin haihuwa. Ba da kulawa, kafin haihuwa, tana nufin duba lafiyar mace mai ciki tare da kula da ci gaban jaririn da take ɗauke da shi. A lokacin irin wannan duba, likitoci da ma’akatan lafiya, suna yin gwaje-gwaje daban-daban domin gano ko mace tana da wata matsala da za ta iya jawo cikas ga lafiyarta, ko ta jaririnta. Ayyukan da ake yi lokacin kula gabannin haihuwa, sun haɗa da tabbatar da cewa mace tana samun abinci mai gina jiki, shan maganin ƙarfin jiki, da kuma yin allurar riga-kafi don kariya daga cututtuka. Wannan yana taimakawa wajen rage haɗarin mace-macen uwa da jarirai. Wata muhimmiyar fa’ida ta wannan kulawa ita ce gano matsaloli kamar hawan jini, ciwon sukari, ko matsalolin da suka shafi yanayin jinin uwa. Lokacin da aka gano waɗannan matsaloli da wuri, ana iya ɗaukar matakan da suka dace don kare rayukan uwa da jaririnta. Don haka, ya kamata kowace mace mai ciki, ta fara zuwa asibiti domin duba lafiyarta, da zarar ta tabbatar tana da ciki. Kada ku jinkirta, ko kuma ku ji tsoron zuwa asibiti, don kulawar gabannin haihuwa, hanya ce ta tabbatar da jariri mai lafiya, da kuma zaman uwa cikin ƙoshin lafiya. Ku tuna, lafiya amana ce.

Assalamu alaikum a yau zamu tattauna kan kulawa gabanin haihuwa ga iyaye mata, wato (anti natal kiya) wanda yake da mahimmanci wajen tabbatar da lafiyar uwa da jariri a lokacin da mace ke da juna biyu. Kulawa gabanni haihuwa hanya ce mai muhimmanci wadda ke taimakawa iyaye mata, su kula da lafiyarsu data jaririn dake cikinsu. Likitoci ko ma’aikatan lafiya suna amfani da wannan dama don duba ci gaban ciki, gano matsaloli da kuma bada shawara yadda mace zata kula da kanta. A lokacin wannan kulawa ana yin gwaje-gwaje don gano matsaloli kaman ciwon sukari, hawan jini, ko wasu matsalolin da ka iya shafan lafiyar uwa ko jariri, haka kuma ana bawa iyaye mata magunguna da dama don ƙara ƙarfin jiki da rage haɗarin matsaloli, kamar karancin jinni. Haka nan kulawa gabanni haihuwa tana bawa mata damar koyon yadda za su kula da kansu, kamar cin abinci mai gina jiki, samun isashen hutu da kaucewa abubuwan da za su iya cutar dasu ko jariri, kaman shan taba, ko amfani da magunguna ba tare da izinin likita ba. Iyaye mata su san cewa, kulawa gabanni haihuwa ba wai kawai don gano matsaloli bace har ma tana basu ƙwarin gwiwa, da bayanai masu mahimmanci, don yin shirin haihuwa lafiya. Don haka yana da matuƙar mahimmanci mace mai ciki ta fara zuwa asibiti da wuri, domin fara wannan kulawa. A ƙarshe kulawar gabanni haihuwa tana tabbatar da cewa uwa da jariri suna cikin ƙoshin lafiya, kuma tana rage haɗarin mace-macen da ke faruwa yayin haihuwa. Lafiya ita ce jari, kuma samun kuwala mai kyau, hanyace ta tabbatar da rayuwa mai inganci.

Assalamu alaikum ayau zamu tattauna kan wasu nau’in magunguna da suke rigakafin cuta, ko kuma daƙile cutan wato (anti bayotiks), da kuma yadda ake amfani da su daidai, domin kare lafiyarmu. Anti bayotiks suna aiki ne wajen kashewa, ko hana cuta ci gaba a cikin jikinmu, wannan yana da matuƙar muhimmanci wajen magance cuttutukan dake haifar da zazzaɓi mai tsanani, ciwon kunne, cututtukan fitsari dama hana kamuwa daga wa’innan cututtuka gabaki ɗaya. Amma akwai buƙatan mu fahimci cewa, anti bayotiks basa aiki akan ƙwayoyin cuta irin su biros, da sauransu, don haka baza su iya magance cututtuka irin su mura, da zazzaɓin cizon sauro ba. Yin amfani da anti biyotiks ba tare da takaimaimai buƙata ba na iya haifar da matsaloli, kamar garkuwan ƙwayoyin cuta ga magunguna, wannan yana nufin cewa ƙwayoyin cuta suna iya zama masu juriya, kuma magunguna ba za su iya tasiri akan su ba idan an sake kamuwa da cutan, don haka yana muhimmanci mu yi amfani da anti boyotiks kaman yarda likita ya rubuta, kada mu daina shan magani kafin lokacin da aka gayyade mana, kuma kar mu raba magani da wasu ko shan wanda ba a rubuta mana ba. Ku tuna amfani da anti bayotiks daidai yana kare lafiyarmu da kuma rage yaɗuwar matsalar rashin tasirin magunguna. A ko yaushe ku nemi shawaran ma’aikacin lafiya kafin amfani da kowani irin magani.

Assalamu alaikum warahmatullahi ta'aala wa barakatuhu. A yau za mu tattauna game da muhimmancin goyon bayan iyali ga al'umma da uwa mai shayarwa. Shayar da jariirai nono na da matuƙar mahimmanci ga lafiyar yaro da uwa, amma baa aikin uwa ba ne kaɗai, yanaa buƙatar goyon baya daga iyali da kuma al'umma gabaki ɗaya acikin gida. Miji yana da matuƙar mahimmanci wajen tabbatar da ceewa tana samun hutu mai kʲau da kuma isasshen abinci mai kʲau, lokacin da miji ya taimaka da ayyukan gida uwa za ta samu damar shayarwa cikin kwanciyar hankali, iyayee kaakanni da sauran dangin gida su ma za su iya taka muhimmiyar rawa ta hanyar baa wa uwa shawarwari masu amfaani, taimakaawa wajen kulaa da sauran yaara da kuma ƙarfafa mata guiwa akan mahimmancin shayarwa a ɓangaren al'umma, kuma yakamata a samar da dandamalii inda maata masu shayarwa za su iya samun shawara da goyon bayan juna. Wannan zai taimaka wajen warware matsaloli da ke tattare da shayarwa kamai yadda wasu maata ke fuskantar ƙalubalee. Likitoci da ma'aikatan lafiya su ma suna da rawar gani waǳen ilimantar da iyaye game da amfaanin shayar da nono na tsawon watanni shida baa taree da wani ƙarin abinci ba. Idan iyali da al'umma suka haɗa kai don tallafa wa uwa mai shayarwa, baa kawai lafiyar yaroo za ta inganta ba, har ma da uwa da dukkan al'umma bakii ɗaya. Mu haɗa kai don tabbatar da cewa kowace uwa tana samun goyon bayan da take buƙata don shayarwa, tallafa wa uwa mai shayarwa hanya ce ta gina al'umma mai lafiya.

Assalamu alaikum, a yau za mu yi bayani game da zazzaɓii. Zazzaɓii wani yanayi ne dake bayyana lokaʧin da jikin mutum ya ɗauki zafii fiye da yanda ya saba. Zazzaɓii naa iya zama alamar wata cuuta ko matsala a jiki, don haka yanaa da muhimmanci mu fahimci yadda zamu kulaa da shi da kuma sanin lokacin daya kamata a nemi taimakon likita. Alamomin zazzaɓii sun haɗa da zafin jiki mai yawa zufaa, kasaala, ciwon kai da wasu lokutan amai da gudawa. Idan yaro ko babba yana famaa da zazzaɓi abu na farko shi ne a gwada zafin jikin ta hanyar amfaani da ma’aunin zafii doomin ragee zafin jiki za ka iya amfaani da ruwan sanyi wajen wanke fuska ko jikin wanda ke famaa da zazzaɓin. Hakanan tabbatar da cewa yanaa shan ruwa mai yawa doomin kaucewa busheewar jiki, amma faa idan zazzaɓi ya cigaba na tsawon kwanaki uku zuwa huɗu ko kuma ya zo tare da wasu matsaloli kamar amai mai tsanani, ciwon ƙirji ko rashin numfashi, yanaa da muhimmanci a kai mutum asibiti don samun taimakon likita. Musamman a yankunanmu zazzaɓi na iya zama alamar cututtuka da damaa irinsu malaria, typhoid, da sauransu. Likitoci ne kawai za su iya tabbatar da abin da ke haddasa zazzaɓin da kuma baa da maganin da ya dace. Don kaucewa zazzaɓin dake da alaƙa da malaria yanaa da muhimmanci mu yi amfaani da gidaajen sauro, tsaftace muhalli da kuma tabbatar da cewa babu ruwa mai tsayawa a kusa da gida. Zazzaɓi ba abu ne da za a yi watsi da shi baa, kulaawa da samun taimakon da ya da cee zai iya ceeto raayuwa, mu kulaa da kan mu, mu kulaa da iyalanmu.

Assalamu alaikum, a yau zamu yi magana akan abinci dake taimakawa maata masu shayarwa wajen ƙara yawan ruwan nono ga maata masu shayarwaa. Samun ishasshen nono yanaa da matuƙar muhimmanci don ciyar da jarirai lafiya da kuma tabbatar da cigabansu mai kyau, abinci na farko dake ƙara yawan ruwan nono shi ne kayan marmari da kayan lambu, kayan lambu kamar alayyaho, zogale da karas suna ɗauke da sinadarin dake ƙara yawan ruwan nono kuma suna ɗauke da sinadari mai gina jiki. Har ila yau cin abubuwan sha masu lafiya kamar madara kunuu da ruwa mai yawa yana da muhimmanci, shan ruwa akai-akai yana hana jiki bushewa kuma yana taimakawa wajen ƙara yawan nono. Hakanan kayan abinci irin su masara gero da dawa suna da matuƙar amfaani ana iya yin kunun masara ko kunun tsamiya don ƙarin kuzari da kuma ƙara yawan ruwan nono. Tsakanin abinci kuma ki kulaa da cin abinci mai ɗauke da frotunin kamar kifi, wake da kajii, waɗannan abinci suna taimakawa uwa wajen samun ishasshen kuzari doomin shayar da jaaririnta. Kada a manta, gujewa gajiya yana da muhimmanci kuma mace mai shayarwa ta samu hutuu mai kyau doomin gajiya na iya rage yawan ruwan nono. Iyali su tabbatar suna taimakawa maata masu shayarwa wajen samun lokaci don hutu da walwaiaa. Da wannan shawarwari ko uwa mai shayarwa za ta iya samun ishassen ruwan nono da jaririnta zai more lafiya mu kulaa da iyayenmu maata doomin sune ginshiƙin cigaban jarirai da al’umma bakii ɗaya.

Assalamu alaikum, a yau zamuu tattauna akan tsaftar hannu. Tsaftar hannu wani muhimmin al’amari ne dakee taimakawa wajen kare lafiyar mu daga cututtuka dake yaɗuwa ta hanyar hannu. Hannunmu janaa hulɗa da abubuwa da dama kowace rana, kuma idan bamu kulaa ba zai iya zamaa hanyar yaɗuwar ƙwayoyin cu:ta. Akwai lokkuta na musamman da tsaftar hannu ke da matuƙar muhimmanci, misali; kafin cin abincin, bayan amfa:ni da bayan gida, bayan taɓa jikin wani mara lafiya da kuma bayan shaƙar majina ko tari. Don tsaftace hannu yadda ya kamata, abu na farko shi ne a wanke hannaye da ruwa mai gudu da saabulu, ka tabbatar kaa goga hannunka na tsawo aƙalla daƙiƙa ashirin kana mai mai da hankali ga wuraren da ake mantawa kamar tsakiyar yatsu da bayan tafin hannu. Idan babu ruwa da saabulu amfaani da man tsaftace hannu da ke ɗauke da sinadarin alchohol na aƙalla kaso sittin cikin ɗari zai taimaka wajen kashee ƙwayoyin cuuta. Tsaftar hannuba kawai kaariya ce ga kai kaɗai baa, har maa da sauran jama’a da ke kusa da kai. Yin hakan yana rage yaɗuwar cututtuka kamar tari da gudawa musamman a tsakanin ƙananan yaara. A makarantu wuraren aiki da gidaaje ya kamata a samar da kayan tsaftar hannu doomin tabbatar da cewa kowa yanaa iya tsaftace hannunsa cikin sauƙii. iyaaye ku kotaawa yara muhimmancin tsaftar hannu tun suna ƙanana. Tsaftar hannu hanya ce mai sauƙii amma mai matuƙar tasiri wajen kare lafiyarmu, mu kasane masu kulaa da tsaftar hannunmu doomin muu da waɗanda ke kusa da muu mu zaunaa lafiya.

Assalamu alaikum, a yau za mu tattauna kan yadda ake kulaa da ƙunaa ta wuta ko kuma kowace irin ƙuna a gida. Ƙuna wata matsalaace da ke iya faruwa ga kowa, amma idan an san matakan da yakamata a ɗauka cikin lokaci za a iya rage raɗaɗinta da kuma baa da kariya ga fata. Abu na farko shi ne idan ƙuna ya auku ga wani a kauce wa tada hankali, a yi sauri a sanyaya wurin ƙunar ta hanyar wanke shi da ruwa mai sanyi baa mai daskarewa ba na tsawon minti goma zuwa ashirin. Wannan na taimakawa wajen rage raɗaɗi da hana ƙunar yaɗuwa cikin fata, kar a yi amfaani da man shanu mai ko wani abu da ba a amince da shi ba a wurin ƙuna. Waɗannan abubuwa na iya ƙara haddasa lalaacewa ko hana numfashi ga fata. bayan an wanke wurin a rufe wurin ƙunar da tsaftataccen bandeji mara tsana:ni ka da a yi amfa:ni da bandeji mai matseewa doomin yana iya ƙara raɗaɗi ko hana jini zagayawa yadda yakamata. Idan ƙunar ta yi tsanani kamar yadda fata ta fara zubda ruwa ko ta narke soosai ko kuma idan tana da girma mai yawa to ya zama wajibi a nemi taimakon likita cikin gaggawa, Ka da ka taɓa yunƙurin huda wani kumfa da ya fito a wurin ƙunar, doomin hakan na iya sa ƙwayooyin cuuta su shiga cikin fata don rage haɗarin ƙuna a gida yakamata a tabbatar da cewa kayan zafi kamar tukwaane da ruwa mai zafi suna cikin wuraaren da yaara ba za su iya kaiwaa ba. Kuma duk wanda ke amfaani da wuta ya kasance cikin taka tsan-tsan, kulaawa da ƙunar wuta cikin lokaci na da matuƙar mahimmanci, don kare lafiyar fata da rage raɗaɗi. Ku kasance masu kulaa da lafiyarku da iyalanku.

Assalamu alaikum. A yau za mu tattauna kan wani mahimin batu, wato cuta mai karya garkuwan jiki, wanda a kafi sanin ta da H.I.V a Turance. Wannan cuta tana shafar garkuwan mutum, tana rage ikon jiki wajen yaƙi da cututuka da kwayyoyin cuta. Cuta mai karya garkuwan jiki na yaɗuwa ne ta hanyoyi kamar haka: Hanya ta ɗaya, jima’i ba tare da amfani da kariya ba. Hanya ta biyu, ta hanyan raba kayan aiki da a kai amfani da su da jini, kamar allura ko reza. Hanya ta uku, daga uwa zuwa jariri, yayin ɗaukar ciki, haihuwa, ko lokacin shayarwa, idan ba a ɗauki matakan kariya ba. Amma ku sani, cuta mai karya garkuwan jiki ba yaɗuwa ta hanyan taɓa juna, runguma, shanruwa tare, ko cin abinchi daga wuri guda. Akwai hanyoyin kariya da zasu taimaka wajen hana yaɗuwan wannan cuta. Misali: Yin amfani da kariya kamar konon roba lokacin jima’i. Guje war raba kayan aiki kamar allura ko reza. Ga masu juna biyu, kuma, samun kula daga likita, don kare jariri daga kamuwa da cutar. Yanzu akwai magungunan zamani da ake amfani da su wajen kula da cuta mai karya garkuwan jiki. Waɗannan magunguna suna taimakawa wajen hana yaɗuwan cutar a jiki, kuma suna ba da damar mutanen dake ɗauke da cutar su rayyu cikin ƙoshin lafiya. Idan ka gano cewa kana ɗauke da cuta mai karya garkuwan jiki, kada ka ji tsoro. Rayyuwa na ci gaba. Abu mai mahimanci shine, ka fara shan magani da wuri, ga riƙe shawar-warin likitoci, ka kuma kula da lafiyar ka. Hakanan, gwaji yana da matuƙar mahimanci, saboda gano cutar da wuri ya nasa magani ya fi tasiri. A ƙarshe, mu dena dena nuna wariya koko tsangamaga wa waɗa dake ɗauke da wannan cuta. Mu nuna ƙauna, goyon baya, da kuma fahimta, domin tare za mu iya kawar da tsoro da rashin sani game da cuta mai karya garkuwan jiki.

Assalamu alaikum. A yau za mu tattauna kan matsala rashin daidaiton sinadari, wanda ke ɗaya daga cikin matsalolin lafiya da ke shafar maza da mata. Waɗannan sinadarai da jikin mu ke samarwa suna da matuƙar mahimanci, don kula da ayyuka daban daban, kamar bacci, yanayin tunani, da kuma jima'i. Matsalar rashin daidaiton sinadarai na faruwane idan akwai ƙaranci ko yawan waɗannan sinadarai a jiki. Wannan na iya jawo matsaloli kamar: Rashin haihuwa, Ko matsalolin yayin ɗaukan ciki, Ƙarancin ƙarancin bacci, Canjin yanayin tunani kamar damwa ko ɓacin rai, Fitar ƙuraje a fuska, Da matsalar ƙiba ko rama. Dalilan da ke haddasa rashin daidaiton sinadarai sun haɗa da: Rashin cin abinchi mai gina jiki, Canjin yanayin rayuwa, Damuwa mai yawa, Matsalolin lafiya kamar matsalar maƙoƙo, Ko rashin ishashen mortsa jiki. Don kula da wannan matsalar, yana da mahimanci mutum yana cin abunchi mai gina jiki, kamar kayan marmari, kanye, ko kayan hatsi. Rage damwa ta hanyan mortsa jiki, da yin ayyukan da ke sanyaya zuciya, kamar tunani mai kyau, da tafiya cikin yanayin mai daɗi. Tuntuɓar likita don gwaji da magani idan kana zargin akwai matsalar rashin daidaiton sinadarai, yana da matuƙar mahimanci. Hakanan, wasu matakan na taimakawa wajen dawo da daidaiton sinadarai kamar: Shan ruwa mai yawa, Bacci mai kyau, Da gujewa shan abubbuwan sha masu ɗauke da sukari mai yawa, Ko kuma kayan maye. Matsalar rashin daidaiton sinadarai na iya shafar rayuwan mutum sosai, amma da kula da kai, da kuma taimakon likitoci, za a iya maganceta. Kada ku yi jinkiri wajen neman taimako idan kuka ga wasu daga cikin alamomin da muka ambata sun bayyana. Mu kula da lafiyarmu, mu kuma dage wajen yin rayuwa mai kyau, domin samun daidaiton jikin mu da rayuwan mu.

Assalamu alaikum. A yau zamu tattauna a kan muhimmancin asibiti a rayuwanmu. Asibiti wuri ne da aka keɓe don kula da lafiya, inda likitoci da nas da sauran ma’aikatan lafiya ke aiki tare don bada taimakon gaggawa da magani ga mutane masu buƙata. Asibiti yana da matuƙar muhimmanci saboda a nan ake bada taimakon gaggawa ga marasa lafiya ko wa’enda su ka ji rauni. A nan ake gudnar da gwaje-gwaje don gano cutuka. Haka zalika, ana yin haihuwa, tiyata, da kuma sauran kulawa na musamman a asibiti. Asibiti ba wuri ne kawai na magani ba, yana da matuƙar muhimmanchi wajen rigakafin cututtuka ta hanyar allurai da gwaje-gwaje na yau da kullum. Tattaunawa da likitoci don samun shawarwari kan rayuwa mai inganta yana da muhimmanci. Akwai na’u’kan asibitoci kaman haka: akwai asibiti na ƙananan yara, akwai asibitocin mata da na haihuwa, akwai asibitoci da ke kula da manyan cututtuka kaman zuciya ko ciwon daji. Wannan yana nufin cewa ko wani ɓangare na lafiya yana samun kula ta musamman. Abu mai muhimmanci shi ne, idan ka ji baka jin daɗi, kada ka yi jinkiri wajen zuwa asibiti. Taimakon da za ka samu zai iya ceto rayuwanka, musamman idan matsalar ta fara da wuri. Haka kuma ya kamata mu riƙa zuwa gwaje-gwaje na yau da kullum, don gano matsaloli kafin su yi tsanani. Lafiya ita ce ginshiƙin rayuwa, kuma asibiti na taka rawa wajen tabattar da cewa muna samun rayuwa mai inganci. Mu kula da lafiyar mu ta hanyar amfani da asibitoci, domin lafiya ita ce jigon komai; duk wanda ya rasa lafiya, ya rasa komai.

assalamu alaikum a yau zamu tattauna kan muhimmancin alluran rigakafi wato hanya mai tasiri da ake amfani da ita don kare jikin mu daga cututtuka masu illa rigakafi hanya ce da ke ƙarfafa garkuwar jiki domin yaƙi da ƙwayoyin cuta kafin su yi illa rigakafi na da matuƙar muhimmanci musamman ga yara ƙanana mata masu juna biyu da ma manya saboda yana taimakawa wajan kare jiki daga cututtuka kamar cutan ƙyanda shan inna zazzaɓin cizon sauro da cutar sanƙarau alluran rigakafi tana koyar da garkuwar jiki yadda zai yi yaƙi da wa’innan cututtuka idan sun shigo ciki a lokacin da akai wa yaro rigakafi wannan yana taimakawa wajan kare shi dagaʤ cututtuka tun yana ƙarami wannan ba wai kawai yana kare lafiyar sa bane har ma yana rage yaɗuwar cututtuka a cikin al’umma baki ɗaya mata masu juna biyu suma suna da buƙatar a yi musu rigakafi domin kare su da jariransu daga munanan cututtuka da dama wannan yana tabbatar da cewa jariri zai zo duniya cikin ƙoshin lafiya rigakafi yana da aminci kuma a na gudanar da shi a wuraren lafiya na hukuma duk da wasu mutane na jin tsoro game da allurai bincike ya tabbatar da cewa rigakafi hanya ce mai tasiri kuma amintacciya wurin kare lafiya mu tabbatar da cewa mun kai yaranmu da kanmu zuwa wuraren rigakafi a lokutan da aka ƙayyade rashin yiwa yaro rigakafi yana sanya shi cikin haɗarin kamuwa da cututtuka masu illa lafiya tana buƙatar kariya kuma rigakafi hanya ce mafi sauƙi da tasiri wajan tabbatar da wannan kariya

assalamu alaikum a yau zamu tattauna a kan muhimmancin duba lafiyar mai juna biyu wannan wata muhimmiyar hanyace da ake bi domin kula da lafiyar mace mai juna biyu da jaririn da take ɗauke da shi duba lafiyar mai juna biyu yana taka muhimmiyar rawa wajan tabbatar da cewa mace mai ciki tana cikin ƙoshin lafiya likitoci da ma’aikatan jinya suna yin gwaje gwaje don duba lafiyar mahaifa tabbatar da cewa jaririn yana girma yadda ya kamata da kuma gano matsalolin da za su iya tasowa haka kuma duba lafiyar mai juna biyu yana taimakawa wajan gano cututtuka kaman hawan jini ciwon sukari ko kuma matsalolin da ke iya shafar rayuwar uwa da jariri idan aka gano irin waɗannan matsaloli da wuri ana iya ɗaukan matakan da za su kare mace mai ciki da jaririnta bugu da ƙari duba lafiyar mai juna biyu yana ba wa mace damar samun shawarwari a kan yadda za ta kula da kanta misali cin abinci mai gina jiki gujewa shan magunguna da ba a tabbatar da amincin su ba da kuma gujewa aiki mai wahala haka kuma ana ba mata masu ciki rigakafin cututtuka da dama domin kare su da jariransu ana kuma ba su shawarwari kan dai yadda za su shayar bayan haihuwa da kuma kulawa da jariri bayan haihuwa a ƙarshe duba lafiyar ciki yana kare mace daga haɗura kuma yana tabbatar da cewa jariri ya zo duniya cikin ƙoshin lafiya don haka yana da muhimmanci mace mai ciki ta riƙa ziyartar asibiti aƙalla sau huɗu kafin ta haihu domin samun kulawa da jagoranci

assalamu alaikum a yau za mu tattauna kan muhimmancin samun ruwa mai tsafta wanda shine tushen rayuwa mai kyau da kiwan lafiya ruwa mai tsafta yana taka muhimmiyar rawa wajan kare rayukan mu daga cututtuka da kuma inganta zaman rayuwar al’umma ruwa mai tsafta yana taimakawa wajan hana yaɗuwar cututtuka irin su amai da gudawa da zazzaɓin cizon sauro yawanci cututtuka da ke kama yara da manya suna faruwa ne sakamakon shan ruwa da ya gurɓace bugu da ƙari samun ruwa mai tsafta yana taimakawa wajan tsaftar jiki da muhalli wanke hannu da ruwa mai tsafta da sabulu kafin cin abinci ko bayan amfani da bayan gida yana rage yaɗuwar cututtuka tsafta itace matakin farko na samun lafiya haka kuma ruwa mai tsafta yana da muhimmanci ga abinci lokacin da aka dafa abinci tsaftan ruwa tana taka muhimmiyar rawa wajan tabbatar da cewa abincin da a ke ci bai zama hanyar yaɗuwar cututtuka ba idan al’umma suna da daman samun ruwa mai tsafta yana kara rage talauci da rashin lafiya ruwa mai tsafta yana taimakawa wajan rage kashe kuɗin da a ke yi don magance cututtuka yana kuma ba da dama ga yara su mai da hankali kan karatu da sauran abubuwan cigaba a ƙarshe samun ruwa mai tsafta ba wai kawai wata buƙata bace amma haƙƙi ne na kowani mutum yakamata al’umma su haɗa kai da gwamnatoci da ƙungiyoyi domin tabbatar da cewa kowa yana da damar samun ruwa mai tsafta da kuma kare lafiyar sa

assalamu alaikum a yau za mu tattauna kan muhimmancin bai wa jariri nono zalla na tsawon wani lokaci wannan yana nufin baiwa jariri nono daga uwa kwacokan ba tare da wani ƙari ba kaman ruwan sha ko abinci harsai ya kai watanni shida na haihuwa baiwa jariri nono zalla yana da matuƙar muhimmanci ga cigaban lafiyansa da jikinsa nono na ɗauke da dukkan abubbuwan gina jiki da jariri yake buƙata a farkon watannin rayuwar sa haka kuma nono yana kare jariri daga cututtuka masu illa kaman gudawa ciwon kunni ko kuma cututtukan numfashi yana ɗauke da sinadarai masu kare garkuwan jiki wanda ke taimakawa wajen kare jariri daga kamuwa daga cututtuka bugu da ƙari ba wa jariri nono zalla yana taimakawa wajen kafa dangantaka mai ƙarfi tsakanin uwa da jariri lokacin da uwa take shayarwa jikinta yana fitar da sinadarai da dama da ke ƙara ƙaunar uwa ga jaririn ta ga uwa shayarwa yana taimakawa wajen rage nauyin jiki bayan haihuwa kuma yana rage barazanar kamuwa da cutar sanƙarar nono da ta mahaifa bugu da ƙari ya na da tattalin arziki saboda ba ya buƙatar sayan madara ko kayan ƙari a ƙarshe ba wa jariri nono zalla a watannin shida na farkon na rayuwan sa ya na tabbatar da cigabar lafiyansa da kuma ƙarfin jikinsa don haka ya kamata mu yi ƙoƙari wajen wayar da kan iyaye mata kan wannan muhimmiyan hanyar nono shine cikakken kariya ga jariri

aˊssalamu alaikum ayau zamu tattauna kan kula da mara lafiya a gida wannan wata hanyace maimahimman ciˋ da ake baiwa mara lafiya dama samun kulawa cikin natsuwa a gida tare da taimakon iyya da masu kula da lafiya. Kula da mara lafiya a gida yana da fa’idoji da yawa yana bama mara lafiya damar samun jin dadin gida wanda ke taimakawa wajen saurin warke wa, haka yana rage damuwa da kadaici musaman ga tsofaffiˋ ko wadan da suke da cututtuka masu tsawo. Masu kulada lafiya a gida na taimakawa wurin gudanar da ayyu ka kamar yin allura, kula da magunguna, gyaran raunuka da lura da alamomin jiˋkin mara lafiˋy wannan yana tabbatar da cewa mara lafiˋya yana samun kulawa mai inganciˋ ba tare da sai an tafi asibˋitiˋ ba, bugu da kariˋ kula da mara lafiˋya a gida yana baiwa iyya lai dama shiga cikin tsarin kula da lafiˋya wanda ke kara kauna da hadin kai. Ana iyya koyar da iyyalai hanyoyin tallafawa mara lafiˋya kamar yanda zasu taimaka waren motsa jikiˋ, ko kuma lura da cin abinciˋ, mahimmin abu shine a tabbatar da cew yanayin gida ya kasan ce a tsaftace haka kuma ana bukatan tabbatar da cewa mara lafiˋya yana samun abinciˋ mai gina jikiˋ da kuma isashshen bacciˋ dan taimakawa wajen warke wa.a karshe kula da mara lafiya a gida wata babbar dama ce ta nuna kauna da kulawa ga wanda suke ciˋkin bukata, mu tabbatar da cewan munayin hakan ciˋkin tausayiˋ da hakuri da kuma godiʤa da damar da Allah ya bamu dan kula da juna

Assalamu alaikum. A yau bari mu tattauna kan nazarin hankali da nutsuwa, wato meditation a Turance. Wannan hanya ce mai sauƙi, amma mai matuƙar tasiri da ake amfani da ita don samun nutsuwa, rage damuwa da inganta lafiya da tunani da jiki gaba ɗaya. Nazarin hankali da nutsuwa, hanya ce ta ɗaukar lokaci, don mai da hankali kan numfashi, tunani, ko wani abu guda, domin shaƙatawa da nutsuwa. Yana taimakawa wajen rage damuwa da tashin hankali, kuma yana ƙara mai da hankali, da tsayayyar zuciya. Don fara nazarin hankali da nutsuwa, babu buƙatar wani kayan aiki na musamman. Ku sami wuri mai kyau da shiru; ku zauna kuna cikin yanayin da ke ba ku kwanciyar hankali; a fara numfashi a hankali; sannan ku mai da hankali kan yadda numfashin ke shiga da fita daga jikinku. Zan yoyu ku fara jin tunani yana yawo zuwa wurare daban-daban, wannan ba matsala ba ne. Kawai ku dawo da hankalinku kan numfashinku ba tare da damuwa ba. Bayan wani lokaci, za ku gano cewa za ku iya tsayar da tunaninku, kuma ku ji nutsuwa mai zurfi. Amfanin nazarin hankali da nutsuwa, ya haɗa da rage tashin hankali, ƙara lafiyar zuciya, da kuma ƙara ingancin bacci. Bugu da ƙari, yana taimakawa wajen rage gajiya, ƙara ƙarfin tunani, da kuma sa mutum ya ji yana cikin jin daɗin kansa. A ƙarshe, nazarin hankali da nutsuwa, hanya ce ta samun kyakyawan yanayi na tunani, da kuma yanayin jiki. Duk da cewa hanya ce mai sauƙi, tsarinta yana da girma. Ku fara yau, ku sami mintuna goma a kowace rana domin samun wannan nutsuwa da rayuwa mai kyau.

Assalamu alaikum. A yau zamu tattauna game da fitar jinin al’ada mai yawa. Wannan matsala ce da mata da dama ke fuskanta, kuma yana da matuƙar mahimmanci mu fahimceta da yadda za a kula da ita. Fitar jinin al’ada mai yawa yana nufin jinin al’ada dake wuce misali wajen yawa ko kuma tsawon lokaci. Mata dake fama da wannan matsala na iya ganin jini mai yawa dake wuce kwanaki bakwai, ko kuma su ga suna bukatan sauya auduga sau da yawa cikin kankanin lokaci. Alamomin fitar jinin al’ada mai yawa sun haɗa da gajiya mai tsanani, da ƙarancin jini, jiri, ko kuma rashin kuzari. Wannan matsala na iya shafan rayuwan yau da kullum da jin daɗin ’ya mace. Idan kina fuskantan irin wannan matsala yana da muhimmanci ki garzaya ki ga likita. Likita zai iya gudanar da gwaje-gwaje kamar na jini, ɗaukan hoton ciki ko kuma wasu bincike don gano musabbabin matsalar. Magani na iya haɗawa da shan magungunan hana zubar da jini mai yawa, sinadaran da ke ƙara jini ko kuma a wasu lokuta tiyata idan matsalar tayi tsanani. Haka nan kulawa da lafiya ta hanyar cin abinci mai gina jiki da hutu mai kyau nada matuƙar mahimmanci. Fitar jinin al’ada mai yawa matsala ce da ake iya magancewa idan aka nemi taimako cikin lokaci. Kada ki ji kunyar tattaunawa da likitoci. Lafiyarki ita ce fifikonki.

Assalamu alaikum. A yau za mu tattauna game da mai da hankali kan lokacin da ake ciki wato ‘mindfulness’ a Turance. Wannan hanya ce mai sauƙi wadda ke taimakawa wajen rage damuwa, inganta lafiyar tunani, da kuma jin daɗin rayuwa. Mai da hankali kan lokacin da ake ciki, na nufin dagewa wajen mai da hankali kan abin da ke faruwa a yanzu, ba tare da damuwa da abubuwan da suka faru a baya ba. Ko kuma fargabar abin da zai faru, a nan gaba. Ta wannan hanyar, za ku iya samun kwanciyar hankali da natsuwa, cikin tunaninku da kuma jikkunanku. Domin mai da hankali kan lokacin da ake ciki, fara ta hanyar zama, cikin wuri mai shiru, rufe idanu, ka mai da hankali kan numfashinka, yadda yake shiga da kuma yadda yake fita. Idan tunaninka ya fara yawo, kada ka damu, kawai ka dawo da hankalinka kan numfashinka. Mai da hankali kan lokacin da ake ciki, na taimakawa wajen rage damuwa da kuma tashin hankali. Haka kuma, yana iya ƙara mai da hankali, da ƙarfin tunani na ɗan’adam. Hanya ce mai kyau ta inganta dangantaka saboda tana koya mana yadda za mu saurari mutane da gaske. Hakanan, za ku iya aiwatar da mai da hankali kan lokacin da ake ciki cikin ayyukan yau da kullum. Lokacin da kuke cin abinci, ku ji daɗin ɗanɗanonsa, idan kuna tafiya, ku mai da hankali kan yadda ƙafafunku ke motsi, wannan yana ƙara fahimtar rayuwa da jin daɗi a kowane lokaci. Mai da hankali kan lokacin da ake ciki, hanya ce ta samun natsuwa da fahimtar rayuwa. Ku fara yau, da ɗan lokaci kaɗan a kowace rana, kuma ku ga yadda rayuwarku, za ta ɗaukaka.

Assalamu alaikum. A yau za mu yi magana kan wasu ra'ayoyi da ba gaskiya ba, wadda mutane ke da su game da yanayi na sanyi da kuma rashin lafiya a yanayi na sanyi. Duk da cewa sanyi yana kawo canjin yanayi, yana da kyau mu fahimci abin da ke gaskiya da wanda ba haka ba. Akwai ra'ayi da yawa cewa, idan mutum ya yi yawo cikin sanyi, ko kuma ya shiga ruwa mai sanyi, zai kamu da mura ko zazzaɓi, amma wannan ba gaskiya ba ne. Illoli kamar mura da zazzaɓi suna faruwa ne sakamakon ƙwayoyin cuta kamar virus, ba yanayin sanyi ba. Duk da haka, sanyi yana iya shafar tsarin garkuwar jiki, musamman idan mutum ya kasance cikin yanayi mara kyau na dogon lokaci. Misali, rashin saka tufafi masu ɗumi na iya jawo raɗaɗi, ko wasu matsaloli a jiki, amma ba lallai ya sa mutum ya kamu da cuta kai tsaye ba. Wani babban kuskure, shi ne, tunanin cewa sanyi yana kashe ƙwayoyin cuta. Akasin haka, lokacin sanyi mutane suna yawan kassancewa cikin ruffaffan wurare, inda suke zama kusa da juna. Wannan yana ƙara yawan yaɗuwar ƙwayoyin cuta kamar na mura da zazzaɓi. Don kare kai a lokacin sanyi, yana da muhimmanci ka kula da tsafta sosai, wanke hannuwa da kyau, rufe baki da hanci lokacin atishawa, da kuma kula da garkuwar jiki ta hanyar cin abinci mai gina jiki, da samun isasshen bacci suna da matuƙar amfani. A ƙarshe yana da kyau, mu raba gaskiya da kuskure. Yanayin sanyi, ba shi ne dalilin kamuwa da cuta kai tsaye ba. Kare jiki daga sanyi, da kuma kiyaye tsafta, su ne hanyoyi da za su taimaka wajen rage kamuwa da rashin lafiya.

Assalamu Alaikum. A yau za mu tattauna kan muhimmancin sa ido kan ci gaban yara, wato bin diddigin yadda yaro ke girma da koyon abubuwa. Wannan batu yana da matuƙar muhimmanci domin tabbatar da cewa yara suna samun ci gaba cikin ƙoshin lafiya. Ci gaban yaro ya shafi ɓangarori daban-daban kamar yadda yake girma a jiki; yadda yake fahimta da koyon abubuwa; yadda yake magana; da kuma yadda yake hulɗa da mutane. Kowane yaro yana da lokacin da ake tsammani ya kai wasu matakai, kamar fara zama; yin magana; ko kuma tafiya. Sa ido kan ci gaban yaro, yana da muhimmanci domin yana taimakawa wajen gane matsaloli da wuri. Misali, idan yaro bai fara tafiya ba bayan watanni sha takwas, ko kuma bai fara magana ba bayan shekaru biyu, yana da kyau a tuntuɓi likita ko ƙwararren mai kula da yara. Wata hanya mai kyau ta sa ido kan ci gaban yaro ita ce bin jadawalin ci gaba wanda likitoci ke bayarwa. Wannan jadawali yana nuna lokacin da ake tsammani yaro zai kai wasu manyan matakai na ci gaba. Sannan riga-kafi da kula da lafiya, suna taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da lafiyar yara. A ƙarshe, duk da cewa kowane yaro na da nasa gudummawar ci gaban, yana da muhimmanci ku lura da alamu na musamman, kuma ku tambayi ƙwararru idan kuna da damuwa. Taimako, cikin lokaci na iya ceton rayuwa, da kuma tabbatar a jin daɗin rayuwar yaro gabaɗaya. Ku kasance masu kula da yaranku, domin lafiyarsu ita ce amana. Allah ya albarkaci dukkan 'ya'ya da ci gabansu.